Mubhedha wakaiswa muriwo. Motikari yakamira. Dzimba mbiri imwe huru imwe diki. Denga risina makore.

Ndiro chena ine sadza nematemba nemuriwo wegirini, mhiripiri nesupu yemadomasi yakatsvukira.

Bhodhoro recoca cola ratombomwiwa rakagadzikwa pamusoro petafura tema uye izero shuga.

Katangi kadiki kakavakirwa kakapurasitiwa. Munda wakarimwa. Waya yakakomberedza miti.

Mugwagwa usina tara, matanda ane waya yakakomberedza, imba yakavakwa, mapooro emagetsi, akakonekitiwa tambo dzemagetsi, miti yemitawendi.

Bhuru guru remombe rakamira. Bundo rakasvibira. Danga remombe rakavakwa nematanda ndokukomberedzwa newaya. Miti yakati kurei.

Mugwagwa unetara. Juraho remapanera. Imba hombe yekugara. Zvimiti zvamaruva zvinochekererwa. Bundo rakaoma.

Tafura. Pamusoro payo pane ndiro mbiri. Imwe ndiro ine sadza nemuriwo wegirini yakagadzikwa pamusoro pechimeti chebhuruu. Imwezve ndiro ine chikafu.

Mugwagwa wetara, kaimba kadiki, nzvimbo yokutengesera, matombo okuisa pamakuva, gonyeti, shedhi, miti, denga rine makore ari kusimuka.

Mugwagwa une giraveri, mumvuri wemunhu newe miti, juraho remapanera, miti, pauro rebooster, imba yekugara.

Motikari, mugwagwa, chitoro chihombe, vanhu vakawanda varikufamba ne pouro remagetsi netambo dzemagetsi dzaka konekitwa.

Bhazi irikufamba mumugwagwa wetara. Motikari diki nevarume vaviri vari kufamba zvakare. Dzimba, miti yemutawindi denga risina makore.

Varume vashanu umwe akabata hosho achiridza. Umwe arikuridza ngoma, umwe arikuridza mbira.

Nzvimbo yebhizimusi. Murume arikufamba akabata zvidhori nevamwe vanhu vakawanda varikufamba vachipesana. Motikari chitoro cheOK.

Vana vakawanda akamira, vamwe vakapfugama zvose nemawoko, vasina kupheka hembe dzekumusoro. Pakati pavo pakaiswa bhora ravarikuita mutambo.

Zimuti rakakura rine mashizha akasvibira, tambo dzemagetsi denga risina kana makore.

Munhu ari kufamba mutawindi. Motikari biriji revanofamba netsoka. Zvivakwa zvakadurikidzana zvemutawindi.

Shedhi, mukati mayo mune mibhedha yemapuranga mina, uye mibhedha iyi yakagadzirwa ine madrawer.

Gungano revanhu vakawanda. Vamwe vakagara vamwe vakamira vakapfeka zvipfeko zvakasiyana siyana zvimwe zvine ruvara rwembizi.

Munhu akamira nevamwe vakagara nechigubhu chehwahwa. Matayira akadurikidzwa anotengeswa, motokari.

Motikari iri mumugwagwa wetara. Gonyeti hombe rakatakura mushina mukuru. Miti mikuru, denga rine makore.

Chibage chidiki chakasvibira chiri pasi. Pouro remagetsi, muti muhombe unemaruva. Mudhuri wakanamirwa mapepa ekushambadza ane mifananidzo yevanhu ari esarudzo.

Mugwagwa wetara wave namakomba. Miti mihombe yakateverera mugwagwa. Vanhu vari kufamba. Dzimba dzakati wandei dzekugara.

Vanhu vakapfugama pamhene vakabvisa shangu. Varipachinamato chavo. Shedhi ine vamwe vanhu vakagara

Motikari dzirikufamba mumugwagwa wetara. Padivi pane mugwagwa usina tara. Bundo rakaoma. Miti mihombe yemu tawindi. Jura woro rakakomberedza dzimba.

Juraho remapanera. Maruva madiki. Mumengo une mengo dzisati dzatsvuka. Imba yokugara.

makadhibhokisi, makireti matsvuku, mapeki ezvigubhu zvemadhiringi zvepurasitiki.

Bepa renhau . Kadhibhokisi rakaiswa zvinotengeswa. Vanhu varikufamba. Motikari zvekare dzirikufamba . Mudhuri muhombe.

Muti mukuru chaizvo une mashizha akasvibirira uye unomera panzvimbo dzine matombo, dombo guru.

Ruoko rweruboshwe rune chigunwe chihombe chine nzara yakagadzirwa rwakabata keni rekokakora rine chinwiwa chevanilla

Nhandare yemitambo ine bundo rakachekererwa. Vanhu vakawanda vanosanganisira vakuru nevadiki vari kuita mitambo yekumhanya. Bhazi rakamira. Miti yakati wandei yakasvibira.

Mvura, mvuvu dzirikufura bundo, nzou, miti yakasvibira, gomo guru.

Imba yeraundi yakapfirirwa nedenga rehuswa. Maruva maviri ari pamukova. 'Floor' tsvuku, miti iri kumashure kweimba.

Mugwagwa vetara vasakara vava nemakomba uye vatomera bundo pauri kumamativi kune bundo regirini, miti, jurahoo

Nzvimbo inorimwa maruva. Maruva akasvibira mamwe akatsvukuruka mamwe akachena. Matombo anokomberedza maruva.

Imba diki inotengeswa hwahwa ine mukova we green, mufananidzo wemunhu arikuridza ngoma, solar, miti yakati svibirei.

Chi shedi chidiki chine zvinhu zvekutengesa. Vanhu vakagara pama cheya. Imba diki. Matombo mahombe akadurikidzana. Tambo dzemagetsi, miti.

Ndiro chena izere nechikafu chesadza rerukweza ,nemuriwo wegirini, nyama, svupu nemadomasi.

Dhorobha rine motokari dzirikufamba, imwe motokari diki tema ndeyekutakura vanhu. Midhuri yakawanda yakakura chaizvo yakavakwa yakadurikidzana yemutawuni.

Chitoro chinotengesa mahovhorosi , kana kuti maWorksuit, chinotengesa zvakare uniform nema masiki eku meso, burglar bar, majombo emuminda.

Imba huru kwazvo yakaiswa ruvara ruchena. Denga rine ruvara rutsvuku. Pamusoro pane dhishi remasaisai. Pevhumendi yakagadzirwa nezvidhina

Kanzvimbo kanorasirwa marara. Chibage chakasvibira chati kure. Imba yekugara yeblue. Muti uri kuseri kweimba nedenga risina makore.

Mugwagwa usina tara, sora rakaoma nechinzvimbo chakatsva, muti, dzimba dzakawanda dzakavakwa dzakabatana.

Dhorobha midhuri yakaturikidzana. Vanhu vakawanda varikufamba. Motikari diki dzirikufamba nedzakamira.

Gurupu revanhu vemutambo wekuimba rine varume vatatu vakadzi vatatu vakapfeka zvipfeko zvemutambo yechivanhu. Bundo rinochekererwa rakasvibira. Imba ine ruvara ruchena.

Dhorobha mugwagwa wetara une motikari dzimwe dzikufamba dzimwe dzakamira . Robot vanhu zvakare vari kufamba nemidhuri yemutawendi yakawakwa yakadurikidzana.

Chingoro che "Coca- Cola" chine madhiringi neche "Pepsi" makireti matsvuku, vanhu vari kufamba mudhorobha, mudhuri muhombe wakavakwa wakadurikidzana, miti yakasvibira ,motikari ,denga rine makore .

Zimuti ziguru nezvidiki, zvakandovharira musha. Simbi dzakakomberedzwa dzebhuruwu. Tangi remvura.

Mugwagwa muhombe wetara. Motikari nhatu, dzimwe mbiri dzakamira imwe iri kufamba. Vanhu vari kufamba. Mifananidzo inoratidza mabasa anoitwa panzvimbo iyi.